Imfundo eyebanga eliphezulu esecondary iyenza abantwana bethuthuke. Lapha kubonakala abantwana beyenza ezemidlalo ngesikhathi sokuzi thokoziza.

Indawo abafundi abahlala kuzo ezingama dorm, abazakhelwe ukuthi bahlale ngesikhathi besendawo ebizwa ngukuthi ngamares, amadorm abahlala kuzo ukwenzela ukuthi behlale ngesikhathi besefoni.